Inzukhi yatsile khukwa khu shimuli shilikho bubundu bwa purple ,shamala shilikamo ni bukhwa, khundulo khulikho kamalu ka green kakebotokhelele

Isolo ingobe iye kamoya kamamali ili mushisali ili khubuta kamaru ka green yasamilekho mukhanwa mwabonekhe kemeno .

Umusani wemile khulibaale wa'ambile kumulobo mungono wamwatile mu' nyanza iye kameetsi wakwarile tsingato tsimaali tsilikho muwanga ali khuloba tsi'ngeni mumeetsi

Khakhobe khali khushisala kheyambile khubishaka khalikho kamoya kamawanga ni kamamali khasamile mukhanwa mwayo mukhubesemu khalolele khunulo khwe.

Fekodo babili balikho bubunu bumali nenga umwene ali uwa green kamakhobolo ,bamurere atwela wetilanilekho ,inyuma ili ishinu shibesemu

Babandu bakali bali khundulo khwenyatsa iyekameetsi kamakali ni lilyaato lilikho likali babandu bebunkile atwela khundulo khwenyatsa khulikho kumuyekhe ni ligulu lye blue

Umusaani ali mwidukha mwewe wakwalire isaati ya green wawambile kamakhoono kewe khushifuba ali khukulisa bilimwa byamubotokhelele inyuma iliyo tsi bulb ni tsi tv tsalolanile eyi ni neyi ni neyi

Inzushi ili khukendela khulitikiyi lyeesi bawaakha i'lanji iye light blue ni blue khumilayini babirisakamo mukaari

Umukhasi wafukhamile ali khusya bulo khu lusisi ali khurusamu bufu waliile khasawu iburangisi isi bufu buli khutsyakho, wakwarire i'skirt imali ilimo buwaanga ni butonyisi.

Inzu imboofu iye igorofa, luguudo lwa kolas lwatsakho barakakho bubundu buwaanga khunulo bayimisakho ni tsi bendela tsya Uganda i'line iyi ni neyi.

Kameetsi katimila munyinji mumabale kayikha kumukha bisaala bilikho Bikala bya bilikho kamaru ka green binindi bya tumatumakho.

Umusaani ali khusindikha i’gari yewe khulugudo wakwarire ikofila imbeesemu ni imbale indeyi iya green ni shirt iye kamakhono kamaleyi babaandu babandi bali khulugudo inyuma bali khukyenda.

Kamateka kamakali katsowakila khutwela khutwela kalimo tsinyengo kali ka green karirakakho ni bisakya kalikho kamaru ka green khubisaala byayo kaninanila khutwela khutwela.

Basaani babili bekhaale khu tsipipiki tsabwe tsesi bemisile ewo, iburangisi we tsinzu ni iburangisi we khakhanu isi bakulisilamu MTN mobile money.

Umusani wasutile imbumba khumunkongo khwewe alikhufuwa bilimwa munkunda wakwarile ni boots mubikyele byewe ni kofila khumurwe alikhukyenda munkunda nga afuuwa bilimwa bibindi

Basaani bali khukenda khu lugudo ,emotooka yemilekho itipa , umusaani wekhaale khu tipa khungakyi, itipa ili iya blue, umusaani wemile iburangisi wakwarire boots umuwaanga ni tshirt imbesemu , bakhasi bali mumeetsi.

Tsinzu tsetsigoroofa tsindeyi tsili tsingali batsiwakha tsi rangi tsibesemu ni tsinzu tsinyimbi batsikhuupa kamabati ka green tsingudo tsabirakila khundulo

Babaana bataru bekhaale khu fomu mutwela uli iburangisi umukhaana bamuboya litsuune wakwarire ingubo imwaanga wa'ambile shitabu mukhono, uwakhabili shangaaki ali bukhuna syamwaalo wakwarire ingubo, i'pikipiki ili khunulo.

Umusani alikhufuka ipikipiki khulugudo ni giraffe nayo ilikhukhlisa luguddo yameyi itsa eyi mu'bunyaasi ili khutsa khwaya, luguddo balutsukha murram lwesi ipikipiki ilikhutimila yasutile bandu

Ilyaato lili khutimila khumeetsi kamakaali ne itaayi iliyo shifo shilala shimaali, inyanga yamulikhile buwanga bukaali bubesemu khumeetsi bwa ne khwiguulu khubwene.

Kyimiyembe dodo kyayama khushisaala kyalebaleba ,ibikyele kyabesema ,imurwe kyiliyo bubundu bwo green ni kamaru khushisaala kali ka green

Babaandu bakaali bali khukhwesa khatiimba mumeetsi bemile mu meetsi, khundulo khulikho kumuyekhe kumukaali ni khapiila khaliwo, balala bakwarire tsikofila khu'murwe babandi befuliile tsinguubo syangaaki.

Umusaani wekhaale wakwarire I'T-shirt ya blue iye kamakhono kamaleeyi ni i'mbaale inyimbi wa'ambile luwutsi mungono mwe ni kimilala kiliwo.

I junction ili akari e shirimba shibofu, tsingudo tsa kabananilakho tsatsa iyi ni neyi khundulo khulikho tsi ntsu tsingali ni bisaala bilikho kamaru ka green.

Babaandu bali khulima kumukunda bupila buliwo bwe kameetsi shirombe she kamatafari nasho shiliwo itsu iliwo iye kamaabati kamawanga bakyombekhela kamatafari .

Kubakala kumali kwemusiru kuli khukyendela khushisaala ni bunyasi bulikho bwakyendela mwisiri bwaninaka khubisala khulikho kamaru ka green bwanina khukusala bwayibotokhelela.

Tsimotokha tsingali tsili mu'town ni babandu bakali bali khukendana tsimafulu tsingali tseshi babaandu bakhalemo basubulilamo bibindu ni tsi' taxi tsili khutima

Tsi bundle tse kamaapesi kekyi mitwalo kyi’rano kyi’rano kyili kyimilundu kyine babowela bipapula biwanga biwanga buli i’bundle isi babowa ilikho sinayu shawanga khungakyi.

Kamatoore kayaana, litweela lyawangala lilindi ne lyekwisile lilikho imbobwe ishikhukwa ama ta ne khalyobulaka kamandu

Babaana khabenyaa kumupila khu lwaanyi, kumumu kwamulikhile bibiniini bili asi, umulala ali khutima atsye.

Intsushi yakwile khushimuli shibesemu, ili khususunamo kameetsi keshimuli, khundulo khulikho bibinu bibesemu khushimuli Amala khunuulo khwayo

Ba masai bemile i'line bali ni kyimibono kyawe khundukhu, bakwarire bikhoyi mutwela uwekhukari akhe'esuta mungaakyi nga emba kyimyenya

Ingoobe ili khu syisaala imali yasamile mu khanwa kameeno kabonekhile, bisaala tsisakya tsilimo kamaru kali ka Green, ya'ambile khu syisaala khu lusakya.

Basawu ba'ambile bu'tube mungono ma mwawe bakwarile kyimikubo kyimiwanga ni tsi'gloves tsa'yellow ni tsi'galunvindi tsa'yellow, umusani wakhola litsune lyewe

Babaandu bakali bali mukundu bali khubyaala bilimwa, kimisaala kyatsowakilamo kimikali ni bunyaasi bulimo bwa green tsingingi tsili itaayi ligulu lili liwaanga lyayi botokhelela khun...

Kameetsi kamakali kali khutiima kaama itaayi, kakholele lufulo likaali khu khukaari. Khundulo khulikho bisaala bilikho kamaru ka green bikaali byayibotokhelela.

Kusolo kwesi balanga bari inguke kumali kuli mu syisaali kweshisile mu manu ke bisaala kamakali ka Green kamakali kuli khuyenza mukali bye khulya kwasitamile umwo, kwabofuwile umwo, kulikho kamoya kamakali.

Umwana ali khukhwinyayisa kumupila ali khukhupa akwarile t-shirt ilimo bwo yellow ni green ni mbale ye green ali khujewa wakhupile kumupila wasutile shikyele shilala mungakyi

Tsingaafu tsye tsintsika tsindeyi tsili khukenda musisaali tsili tsibesemu indala ilimo kamawaanga ni kamabesemu kamayiika kamaboofu bisaala bilimo bikali bilikho bwa green

Kunywinywi kwe khu meetsi kwatsile khukwa khu kusolo kwe mu meetsi ku hippopotamus, khukendela mu meetsi mu nyaanza kwenyusiile khu mukongo mungaaki, kunywinywi kuli khukendela khu mukongo kwayo kwasutile tsindaaya mungaaki.

Babaandu bali khunyanza mumeetsi babandi bali khundulo ni lilyaato khundulo itaayi ilikho lukingi lukali lulikho tsinzu tse tsi goroofa batsiwakha irangi imwa

Ingoobe ili mushi saali yasitamile yawambile kumukhoono kwayo imunwa ilikho kamooya kamamali khundulo khulikho bisaala bikali bilikho kamaro.. ka green bibotokhelele

Babaana bekhaale mu shibiina, umusomesi ali khuwandiikha bilomo khu lubaawo, basyukhile balolelele inyuuma barele bitabu khu desk, mutwela wa'ambile wasakalasile tsinzala tsyewe tsibili.

Umusaawa wakwarire i'glove iye khapapula waambile be shishuuma ishipiima abandu khushifuuba ne imask mungono ali khukyenda wakwarire ne kukuubo kuwaanga

Basaani babili bali khusuuta kamatoore umulala wekhale khupikipiki umusilamu wakwalire ikofila khumurwe ukundi wemile awo wawambile wakwalire i'lonyi ya blue ni t-shirt imbesemu wawambile khumatoore kali keshibaboowele

Bilyo bili khusani imbotokelela ilikho tsi'line tsimali ni tsimwanga barelekho khasanu khakhandi khakhafana shisala barelekho bubundu buwanga iwuma ni kumubono.

Tinzu tsingali tsayipangakila khutwela khutwela busa, khulukyinji khulikho bisaala, tsinzu batsikhupa kamabaati kamawanga ,tsindala tse kamatafari, tsindala tse liloba

Imwanyi ishe inyoomu ili mushikapo ,imwanga yamiliya mushikapo shilikho bashisunilakho imurwe kuwunu kwa blue amwalo basunilawo buwanga

Mukhatale mulimo bakhasi ni' basani, bali khusubula kamarofu tsinyaanye, watermelon umubofu nisi bakhalilemo, carrot ni bibinu bibindi bapangile

Bakhaasi bali mu khatale ni basaani bali khukulisa carrot, omena, tsinyanye, watermelon, kamatoore ni tsingubo.

Kumukyele kwatsowa, kwayaana kwalebaleba kumukaali kwayindana kulikho ni bunyaasi bwa green bwatsoowa bwaleeya.

Kumukhono kwo mundu kulikho bubwoya bwarurakho buwanga wabowelekho ni sawa waambile kumurobo mungono mwewe wamwatile mumeetsi ali khuroba inyeni.

Kametsi kamakaali Kali khutima, buwanga bwamile itaayi khugulu ligulu ligulu lya blue kamafumbi kalikho kamatunatuma kamulikhile asi

Inzu iye bunyaasi bakimaala si bakisilakho ta ni inzu iye kamabaati nayo bakimaala si bayisilakho ta, barakho kumulyango kwesi bapilakho libaati ni bisaala bilika a'ango, bipila bili khutikiyiyi.

Umusani wakwarire ikofila iya yellow imurwe ni t-shirt ye blue wabuwele ibindu khu'trolly nikyimikosi ali khukwesa ni pikipiki ili iburangisi wewe

Kameetsi kali khutiima kama mu mabaale ingaaki keekha imwaalo isi kebusila ikhuterefu, kali khubirira mu mabaale khukhwaama ingaaki. Khundulo khulikho bisaala bikaali ni bunyaasi bwa green.

Tsingingi tsingali tsilikho bisaala bikaali ni tsinzu tsindala tse kamabaati kamawanga tsindala ka'blue tsindala kamamaali, tsingingi tsili itaayi tsitsindi tsilikho bisaala bikaali ni ...

Ligali lili khutimila khu luguudo lwayo, khunulo khulikho sifwo syesi kamagali katimilakho. Ligulu lili lya blue ni kamafumbi kamawaanga katumatumilekhi khungaaki.

Kuyushi kuboofu kwakwile khushimuli sha'purple shilikho bunawoyu bukaali bwaninaka khundulo, kuyushi kuno kulikho bubwoya khumubili kwayo bwa'orange bubusuta bubunu khukhwama mushimuli yabakho bubwoya khumubili bumaali ni buwanga bwabirakamo

Umwana umufiti wekhale khutikiyi mulyango khe lulutsi balukalewo banikhile tsingubo khulusubo alwanyi shisala shiliwo abuntsu

Kamaato kamakali kali khunyatsa kali khutimila khunyatsa , lifumbi khwigulu lili lya blue ni kameetsi kabonekhele ka blue , khunduro khulikho tsitsu tsetsi gorofa tsingali tsayibotokhelela kameetsi eyi nineyi.

Umusaani wekhaale khundeebe wakwarile isaatii iye kamakhono kamaleeyi wakwarile isaawa khumukhono warere awo tsi'pen Ali khumiina i'computer isi arere khumeetsa imwaanga barere awo ni

Lilyaato Lili khumeetsi umusaani wekhale khu mulyaato kumunkango warere mumeetsi khu'nyanza Lili khutima lyama eyi litsa eyi numusani uwukhalekho

Umusani wakwarile ikofila imwanga ni t-shirt ya yellow ni mbale imaali, wa'ambile ni' bucket mungono, alikhuwanya fertilizer mumucheli kwe, itaayi iliyo bisaala khunuulo

Babaana bakwarile uniform uwa blue ni kamakosola kalikho kamawanga bakwarile ni kyimi'sweater balikhunaba tsingubo muwutsi

Bakhasi bekhaale babili khu mukheekha bali khunaba, babandi bekhaale khwitikiyi khwe inzu iyakora bali khukanikha. Inzu bakikhupakho kamabati khungaki, khwitikiyi khwawumbukhaka.

Shimuli shili sha pink shibalayi shilikakho ubundu khundulo ni khukari khulikakho ubundu bumali, inzushi yetsile yakwilekho inzushi yino ilikho buwooya buwanga ni bumali ,ilikho ni tsindaya tsibili tsesi iramblisa khu pamburukhila

Inzushi ingali yakwile khungubo imwaanga ni tsitsindi tsili khupaburukha tsili khukhwitsa atwela tsikwe atwela khushikuubo shiwaanga

Intsukhi khempamburukha musiru khubimuli bili musiru, bunyaasi bulimo bulala bubisi bulala bubwomu, bimuli bilimo khempamburukha Yama khusimulidhi itsa khushindi ili khususunamo

Tsisolo kimi elephant kili kibili kili khukenda mubunyaasi kiminywinywi kyakwile khumukongo kikilya bikuwa, bisaala bili itaayi bikali byatsoowelayo nu...

Kumuzigiti khungaki khulikho bubundu bwa yellow bukuleyisam mungaki khulikho kamadaala kaninila khundulo lifumbi lilikho liwaanga ni liguulu lyablue

Inzusyi yakwile khu syimuli syiwaanga syili mu syisaala sye kamaru ka Green, inzusyi yasutile tsindaa mungaaki ili khu susuna musimuli siwaanga kameetsi.

Babaanu bekhaale khu lyaato basaani babili, bekhaale mu lyaato balambisile. Shangaaki befulile tsingubo buli mundu warere kumukango mu meetsi bali khu nyaanza lilyaato lili khutimilakho.

Tsinyisi tse mushisali tsili mukyewa mubunyaasi tse nyusile kyimirwe kyayo mungakyi tsindala tsili khukhwaya tsili khukyenda itayi biliyo bisala byatu

Tsingingi tsingaali tsilikho bisaala ni kimikunda babaandu bamenyakakakho khu ngiingi. I'nyaanza ili itaayi akari eh tsingiingi lifuumbi lilikho liwaanga ni lya blue khwiguulu lya, lyaama eyi ni neyi.

Bandu bakali bemile khundulo khwenyatsa basambile mumuyekhe balala batsile mumetsi basutile tsimimbo tsawe mungakyi khunyatsa balolele.

Babaandu bali mukhatale basaani babili bakwarire tsingubo tsimbesemu shangakyi ni bakhaasi nabi bali khukulisa bibindu watermelon, kamarofu ni bibindi bikali.

Shipande bashimisa khundulo bakhakho irangi iya'blue khukari bawandikhakho bari rushaga community school , itaayi iliyo tsi

Basaani babili bemile mu milyaango kyabwe buli muunu mu mulyango kwe bakwarire tsi kofila khu murwe ni tsimbale tsinyimbi bemile muulyango balolelele ibulafu kamapesi khusyifuba bakhufunga ta.

Shibumbe bashimisa awo shaleya papa mungakyi mwisina bashibumbila ka mabaale bashi'andikhakho shi'andikho bari independence monument.

Basawu bakwarire uniform uwa blue bakwarire ni tsi mask tsimwaanga i'munwa bali khukhwara umuundu bakwarire tsi gloves tsimwaani mu makhono kabwe ni babaandu abandi bimile khunulo.